Oru n'oruguuto rw'eitaka orurikuraba omu kyaro, aha rubaju oru n'orubaju orundi hariho amaka hariho n'emisiri y'abantu. Hariho amaju agashakaize amabaati, kandi hariho n'emitumba. Hariyo emotoka kuri eriyo neija.

Abaana b'omukyaro bariyo nibavuga piki ekuzire aha piki hariho ondiijo ogishutamiho bakomireho nedoomora z'amaizi bariyo nibavuga piki omu maisho gaabo hariyo oruguuto orwitaka Kandi nemotoka mini baasi epakingireho

Oru n'orurembo rurimu abantu bingi ebyombeko byakanyina hariya haruho paaka ya takisi erimu emotoka nyingi zipakingire hariho n'oruguutoo rwakorasi abantu bingi bariyo nibarurabaho.

Aha naha mwaaro hariho abashaija abari omu maizi kandi bariyo nibazaanisa ebiti hariho ebemereire kandi nabashuutami aharubaju aha mwaaro kandi hariho omushenyi mwingi.

Ogu nomusiri gwamajaani nigutandikira aharuguru gushuuma ifo omuruhanga guheza gukwata ahakibuungo kuriya nigureebererwa gye Kandi kuriya obuseeri hariyo emisiri nana amaju

Ebi nebirabyo birungi neby'erangi eya pink Kandi biriho otundi tumuri tukye otw'erangi eya kinekye.

Aha nomwishwa entwiga ishatu ziriyo ziritsize Kandi zehaire omwanya emwe eri omumaisho endiijo eri hangahari aharubaju Kandi eyindi eri kuriya enyuma munonga ziriyo nizigyezaho kurya obunyatsi

Omushaija w'otureju ayemereire omu ryato ariyo naareeba aheeru Kandi eryato risigire erangi erikwera nana erangi ya buru Kandi ekomire n'emigoye aha rubaju rw'enyanja

Aga n'amato gari aha mwaro kandi gatsibirwe nigakoresa ingini, kandi ni maingi munonga. N'amato g'ekyoma.

Omukazi ogu ayefubukire okuruga aha mutwe okuhika ahansi ayefubukire aha mutwe enyindo omu maraka ajwaire jaketi omuserukale ariyo naamukyebera obutagasi bw'omubiri gwe atakatahire omuduuka

Omushaija omugurusi oine ekireju kirikwera oyekomire ekitambaara aha mutwe Ari omu musiri ariyo nabyara omukyeri

Aha n'aha mwaro hariho amato ataano. Amato ashatu ahari go tigarimu bantu. Amato abiri garimu abashaija abashutamimu, omu ryato erimwe hariho omushaija ajwaire enkofiira ya kinekye akwatsire enkasi ariyo natsindika eryato. Omu ryato erindi hashutamimu abashaija babiri.

Ekinyonyi kyenyangi kiriyo nikiguruka omu mwanya n'ekinyonyi kirikwera kyona kyona aha mubiri Kandi kiregire amaguru gaakyo omunwa guriyo nigureeba omu maisho Kandi nikiguruka kirikuraba omu kibira

Amaizi g'omugyera gariyo nigagyenda agamwe nigagyenda aha sipidi y'amaani nigeteera aha mabaare gakora orufuro kandi ahansi gagyenda mporampora

Hariho amaizi gaijwiremu omusheenyi hariho neryato tihariho muntu weena nari enyamaishwa eiguru nirirebeka Kandi ahaiguru hariho ebicu nibyera kwonka eiguru nerya buru

Enyamaishwa egi neyenda kushushana n'esirabo oihireho egi yo nimpangoho eine amahembe abiri gatari maringwa munonga nomukira gwayo nimuringwa omuringo ogwerukushushanamu nimpango nk'embuzi kwonka neshushana n'esirabo eri omwishwa eyemereire tihaine ekyeriyo nekora.

Omushaija ogu naboneza enono z'abakazi abasiiga tajwire esati ari omu vesiti yonka ashutami ahansi ahakabaraza k'enguuto kandi omukazi ashutami aha ka situuru akwasire enshaho.

Abantu bashatu bari omuryato babiri nibakuru kandi nabashaija omuto Kandi Ori ahagati n'omwana bariyo nibagyezaho kukwata ebyenyanja n'obwire bw'omumwabazyo

Omukazi ari aha mudaara naagyezaho kugura emboga eza dodo ariyo naamuza ezi ratware kandi omushaija ariyo naamupimira.

Ekicebe kirimu obwoki kitairwe aha meeza emeeza eriho ekitambaara kirikwera akabaho akarikukoresibwa kutaho obwoki kuruga omukicebe kateirwe aha meeza Kandi kashukwaho obwoki kuruga aha meeza

Abashaija babiri bari omumaizi bariyo nibagyezaho kuroba kukwata ebyenyaza nibakoresa eirobo baineho omwana muto obasendekyereize bemereire omumaizi Kandi amaizi aga nimaraingwa

Engagi eshutami omukibira eijwire ebyoya Kandi nendofa eriyo nereeba aharubaju eshutami ahansi omu bunyatsi

Egi nibed y'emiti obuveera obu bubyairemu itaka nana emiti mito erikwija kufurirwa ekateebwa omwitaka ryenyine ahu emiti egi erikuza kubyarwa

Omushaija akiriize akagaari k'abaana naaraba omu maisho g'eduuka erikuguza ebyoma by'emotoka. Aha rubaju rw'eduuka erikuguza ebyoma by'emotoka hariho eduuka endijo erikuguza emyenda y'abakazi.

Omukazi nakora omu by'okuteereza kompyuta akwaitse ekikopo kya chayi omu ngaro enshaho ye erihangahari Kandi aine laputopu ibiri ezi ariyo nakoraho aine n'esimu ye aha meeza

Omushaija omujungu ayemereire haihi namaizi akwatsire enkoni ayemereire aheibaare Kandi ibaare eri rihikaine n'amaizi

Abaana bariyo nibazaana abamwe bari omu yunifoomu yaheishomero Kandi abandi tibari hariho abatsimbire amaju hariho abarootami Kandi hariho nabemereire abamwe bakwatsire aha munwa yaabo hariho oyererize emikono omu mwanya

Enjangu erikwiragura ebyami ahansi haihi n'ekyoma. Kandi eriyo nereeba. Ekyoma kiriyo nikikyerenya.

Obwoki buri aha kasowani, akasowani katirwe aha meza Kandi hariho akokutahisa obwoki kubuta omu kintu kakozirwe omu kibaho Nako Kari aha suwani aha meeza.

Ogu nomwana arisize ente Kandi ziriyo nizitoora omu ruguuto rwitaka nente nyingi buzima Kandi nezenyankore zamahembe maraingwa ahu ziriyo niziraba noruguuto rw'omucucu orubaju norubaju hariyo ekishaka

Egi engaging eri omu kibira eine ebyoya bingi Kandi neyiragura eriyo neyegyendesa kandi erangize orubaju ruriya eri omukishaka buzima

Omuntu ogu akwatsire ekiju kyenjoki nikirebeka yaruga kukicwamu kabiri Kandi enjoki ezimwe zashohora ziriyo niziguruka omu mwanya ajwaire girava omu ngaro tarikwenda ngu zimurye Kandi ajwaire nomwenda gurikwera

Ebicu bikwasire omumwanya haruho n'oruho orukwasire ahagati y'emiti Kandi tiharuho izooba erirukureebeka n'obwire bw'oruho.

Aha n'omwishwa haihi n'amaizi ahu embogo ziri, enyamaishwa ezirikweta embogo ziriyo nizinywa amaizi kwonka hariyo ibiri kuriya aharubaju eziriyo nizirwana.

Eri n'iramizo eiramizo rihango ry'abanyakaturikiti nainga abakristaayo. Kandi aha rubaju rw'iramizo eri hariho emiti ena ey'emikindo.

Oruguto rwa kooransi orurikutaaha omw'ishengyero ry'eihanga kandi hariho za bendera ezihanikirwe ekicweka.

Hariho ekimuri aha n'eky'erangi yakinekye kandi hariyo n'enjoki eriyo nekigurukira kusherura omweyangye.

Inginiya w'amashanyarazi haine ebi ariyo naatebekanisa nainga shi ebi ariyo naatereeza. Ayeshwekire aha mutwe na heremeeti eya kinekye kandi ajwaire esaati y'emikono mirangwa ajwaire n'ebirahuri ajwaire na zaagiraavu omu ngaro ariyo naakanika.

Egi n'ekanisa Kandi erumu abantu teyijwire hakirumu emyanya omuntebe omumaisho hariyo omusharaba n'orukwebembera Misa abantu tibari bingi munonga kwonka ekanisa yo, omunda nimpango.

Omwojo muto yakiriza ekishaho ky'ekiguniya aaha mutwe ariyo naatambura naagyenda akwatsire omuhoro omu ngaaro naraaba omu ruguuto rwitaka ajwaire Tishati nana empare ngufu ajwaire busha omu bigyere bye

Emotoka nyingi ziri omu paaka Kandi zipakingire Kandi hariho namaju agetoreire paaka gashakaije amabaati gakuzire hariho nomufuregye muhango ogurikurabwamu amaizi amarofa

Aga namarobo agateegirwe kukwata ebyenyanza namarobo ataano Kandi tigarikushishana gakomurwe aharyato Kandi eryato rikozirwe omukibaaho Kandi rikuzire

Embuga egi empaango eyemereiremu emotoka emotooka egi epakingire Kandi hariho nakaju akombekirwe nkakafuuha katairwe erangi erikwera

Kabaaka wa Buganda ashutami omu ntebe ariyo nagaanira na katikiro wa buganda bombi bajwaire ekanju nana amakooti Kandi egi niyo njwara ya Buganda hariho n'omukuumi we enyuma ajwaire emyenda y'amahe

Emiti mingi eri omu ruhanga Kandi ekuzire nkekibira kuriya ahaiguru hatereire Kandi tihariho miti kwonka hariyo nomushana nana omucuucu

Aboojo bato aba bashemerirwe kandi bajwaire emyenda emiroofa haine oku bagizire engaro zaabo okworeka ngu bariyo nibenda kukora ebirikushemeza, enyuma yaabo hariyo piiki epakingire kandi omu maisho gaabo kuriya hariyo abashaija abemereire nibarazya kunu

Abakazi bashatu bariyo nibaraba omu eishwa, babiri bajwaire gomesi ow'omumaisho n'ow'enyima. ow'ahagati ajwaire ekiteeteeya kya buru kandi akwasire n'enshaho omukazi w'enyima akikiire omwana aha kibega.

Oru n'oruguuto rw'egaari y'omwika. Egaari y'omwika eriyo neerurabaho kandi neyaka amataara. Oruguuto oru nirureebeka ruri omu kibira.

Omukazi ariyo nateeka natekyera ahasigiri ariyo nateeka emboga , omumboga ariyo nayongyeramu omwonyo Kandi haruho nomwiko guri omusefuriya

Enyaruju eriyo netamburira aha kimera ekimera eki neky'erangi ya kinyatsi Kandi enyaruju nayo yahindura erangi yaayo kuba eyakinyatsi erikutamburira aha kimera eki okuguru kwayo kumwe kuri omu mwanya

Abaana babishiki bariyo nibazana omwesho , obwina bw'omwesho babutimba omw'itaka kandi haihi nahubarukuzanira haruho obufuha bwingi Kandi bushakize ebinyansi.